<applause> jerejef jerejef <applause> <hesitation> njooko wa Mbelakajaw fop i yongna nuun yongna nuun i mba i yonga no jam soom yaasam i mbe' na jam soom. I mbe'anga no jam soom i yokoox no jam soom to ba i yokwandoor iyo <hesitation> nding nene i ndefna yit i nqeɗa ta fog no tiig ke moƴna barke a nanga bonka a rax oxe fagun faak . A xaye koy ne nu andtuna rek projet 4R a refata ka andeena mene lool ndax nqel neke i ndefna kat refee o xet o feraand in meeke i njeg meene o xet. Kilifa ke andoona yee fop den o saqu assurance sénégal a nqet meen ba a caf a ɗak kon i anda nqel ne a paax. Xaye koy <hesitation> wa a Jokalante fo Ndefleng andoona yee den ɗik fop a lokoru loŋkoor fo projet 4R a njeg bes xaye a layit Babou Nam kan bugo i mbi'it émission na gara? Axa kay commume Mbelakajaw i mbaru ndet njegafule chance a mbi' émission nand neen yaam yoon den a mbi'aan fat i ndet Mbelakadiaw aca yo i ndet Ndofane latir commune :fraa mbara nget meen. Refe émission ndofane rek commune ne fop njegun i njoktoor mbaxtaan ɓatir no ke andoona rek ke ten soxalu in in wene took fe ta refa qooq ale. <noise> <noise> Te refna gala mana Luul Ndoundour i mbaxtaanta nam <hesitation> gañcax fe a saytu'ooxtel, nam a to teel xan a yaqa lanq ke ,nam lanq ke waagu defartel. Fop a waxtaante maaga a kom a xaye koy i continuer ka o saar olaaga i salit i saltaan de yaam o xembananga a qooq topin bo pare koy wara saxad. Wara and nam o gekitka tikorit kaaga fop a mbog émission ne andoona yee ten jegu xaye kon a gara no place um a gar no mbe njeguna to a andin lool no ke na laykel mene xaye. A nangan o doonka bes fa lakas xan sénégal fop a nangilooxa ke nu layna kon ɓisiidyo a laamtanga nu tontu ,nuuno itam nu njeganga laamit laamityo wiin we tontu kene fop xan saax le fop a njiriñooxin rawatina commune tadik ke andoona yee meen projet 4R a ref content na nuun na ka paax kañaa nuun jooka nuun a njal vraiment a weeke koy i ndefna partenaire in Maodo Samb. <noise> A sutwa fagun faak a fi'aa émission décentraliser <hesitation> oxe andoona yee yit koy ten na yoontu <hesitation> ta ref Khoulé a saq ku refna na qooq Département ne Fatick <noise> a gara bo meeke fagun faak yee i mbi'aa formation.